Salingbiriba m be salin'boɣali ni ka bɛ sheba gbibi gbambihi ka bɛ sheba mee gbibi aoobuya ka Ninsali tam kunkuni zuɣu ka ye sitiri piɛli ka okama nyɛ zaɣa sabinli.

Doɣite ni ka doɣita chibiri so shɛriga doɣita maa nyɛla ŋun kpa nangban'pɔbirigu ka o ni chibiri so maa gba kpa nangban'pɔbirigu ka salo laɣim gili ba.

Jintoribi duu paɣasara ni naɣchimba nyela bin laɣim din ni ka shɛb ye sitiri piɛla ka shɛb ye sitiri sabila ka bɛ shɛb zaŋ nangbanpɔbirisi n zaŋ pɔbi.

Piibu piibu duu gbuni salo nyɛla ban laɣim piibu piibu duu gbuni shɛba nyɛla ban ye sitiri din kama nyɛ zaɣ'piɛlli.

Salo nyɛla ban laɣim n-ʒiya ka shɛba zaya bɛ shɛba ye sitiri piɛla ka shɛba ye sitiri sabila ka kpa nangban'pɔbirisi.

Doɣate ni ka bari kam do o dooshee neesi nima nyɛla ban be dipuuni ka bari so ʒia ka pili zipil'piɛlli ka so chinchini piɛlli.

Ninsali nim n zaya silmiin gbanpiɛla noli n zaya paɣasara ni nachimba ni ninkura ka niŋ suhupiɛlli bi shɛba yɛ sitira zaɣa piɛla shɛba yɛ zaɣa sabila.

Boosu nyɛla dinza Palli zuɣu ka ʒi niriba ni niɛma ka pɛpiɛli ʒi m baɣali boosu maa kala nyela zaɣa vakahali ka ninsalinima piɛ n gilili.

Niɣilimbuɣim wayanima zaɣ' ʒee zaɣ' sabilinli ni zaɣ' dozim ka ninsalinima za di gbini.

kuɣu piɛlli nyɛla din ʒɛya ka teebuli din kama nyɛ zaɣ tankpaɣu ka di ʒɛ di gbuni ka labtop paya ka kamɛra gba paya ka tangali mii din kala nyɛ zaɣ sabinli ka di gba paya

Ninsalinima m bari laakumi n doli bo'piɛliguni sheba ye sitiri piɛlla ka sheba ye sitiri sabla ka ŋun be nyaanga sani maa bobi bobiga.

Nachimba ayi n-ʒiya yino yela sitir'piɛlli ka gbubi laɣiri o nu'zaa o nu'zaa maa agogo gali mi.

Loori sabilinli ni loori din kama nyɛ zaɣ' tampilim ka loori din kama nyɛ zaɣ' sabilinli maa kuni nuzaa polo ka din kama nyɛ zaɣ' tampilim kuni nuzaa polo ka di zaya baɣi dikpin' shɛli din kama nyɛ zaɣ' dozim.

Yeduhurisi din kama nyɛ konkoba n laɣim tam teebuli buluu zuɣu ka di kama nyɛ zaɣa buluu zaɣa sabinli zaɣa ʒee ni zaɣa piɛlli ka ninsalinima zaya ha.

Salo nyɛla ban zaya ka be pam pili zipili yinsi din "colour" nyɛ zaɣ'nuɣiso be shɛba ye liiga piɛla ka shɛba so jinjam sabila.

Silimiim paɣiba ni silimiin dabba n-chana ka piri namda ka bɛ shɛba ye sitir' piɛla ka bɛ shɛba ye sitir' sabila shɛba sitir' ʒiɛhi ka yiya dim me n-tam taba gili ba.

Gbampiɛla n-laɣim jiŋli Duu gbuni paɣisara ni nachimba bɛ shɛba ye sitiri piɛla shɛba sitiri sabila ka shɛba kpa ninkpar'sabila n-ʒi jiŋli Duu din kama nyɛ zaɣ'piɛlli.

Barinima n do bɛ goriti zuɣu ka kpa oksijin din tiri vuhim la goriti maa kama nyɛla zaɣa piɛlli ka bari yino ye liiga ʒee.

Ninsalinima n-tam maʒini zuɣu din mali naba dibaanii ka bɛ shɛba ye sitiri piɛla ka bɛ shɛba gbubi tuutanima ka bɛ shɛba bɔbi bɔbiri ka shɛba pili zipiliti '

Anfooni din kama ŋmani ninsalinima salo pam n ʒiya ka shɛbi zaya ka yino zaya ka gbubi takalɛm yino mi zami ka gbubi malfa.

Nachimbaayi n zaya n ti pahi bia n zaya tabi dukpuli jina duu gbuni ka saɣari nye din be gootani m be bɔɣali ni.

Silimiin paɣa kpamba ni do'kura n-ʒi kuɣ'ʒehi zuɣu dibu duu be ye sitir'ʒehi ka be shɛba zabiri nyɛ zaɣ'piɛla ka vari din nyɛ zaɣ'vakahili ka di pen gili ba.

Loori din kama nye zaɣa sabinli n nye gamu ka buɣum tuhiku loori zaya ka salo laɣim gili loori maa bɛ sheba ye liiga ʒehi ka sheba ye sitiri piɛla.

Niriba ban galisi n-ʒe matuuka din yihiri gbuni ka shɛba ye sitir'piɛla shɛba ye sitir'sabila shɛba bɔbu bɔb'ʒehi shɛba bɔbu bɔb'sabinli

Duu dini di nachisi dini dukpuni nyɛ zaɣi piɛlli ka silimiin doo zi kuɣu dini zi n Jɛli la zuɣu ka kahi o naba pa taba ka kuɣu maa kala nyɛ zaɣi piɛlli.

Salo nyɛla ban pɛ foli Piibupiibu duu gbuni paɣaba n nyɛ ban galisi n gari dobba ka bi shɛbi yɛ sitiri ʒiɛhi shɛb sitiri piɛla.

biɛhigu shee din viɛla ka zuɣusaa ni tiŋa dukpuna ka di kama nyɛ zaɣ' piɛlli ka teebuli nyɛla din zaya kuɣu gbuni kuɣ' shɛli din nyɛ do n-ʒi daliya maa.

Salo ban galisi nyɛla ban doli kodoriko n-chana bɛ nyɛla gbampiɛla shɛba ye sitiri piɛla ka shɛba ye sitiri sabila ka pili zipili sabinli ka shɛba kpa ninkpar'sabila.